Boɣali ni n boŋo ka lora nim ʒɛnʒɛya ka bi tooi tandi niŋ di puuni lora maa puuni shab koma nyɛla zaɣ dozim

Duu ni n boŋo ka chinchina bɛ di puuni chinchina maa dabam dabam n nyɛli ka paɣa do chinchina maa zuɣu ka lara ka gbubi foon o nuuni

Boɣali ni n boŋo ka niraba ʒɛnʒɛya ka shab ʒiya ka shab mii kuriya ka gbambihi ʒɛya ka koma bɛ di puuni ka shab kuriya ka yino yɛ liiga nuɣso

Boɣali ni n boŋo boɣali maa puuni kom biɛla di puuni ka loori ʒɛya loori maa nyaanga ka so ʒɛya ka yɛ liiga piɛlli liiga piɛlli maa lan gba nyaanga ka so gba yɛ liiga ʒiɛ

Paɣa n ʒiya ka so chinchini ka kuripooto ʒɛ o tooni ka silba tam di zuɣu ka o gbubi suwa n ŋmaari waagashe waagashe maa shɛŋa nyɛla din chim

Paɣa n ʒɛya ka gbubi piɛɣu o nuuni ka binyahari bɛ di puuni ka ʒi shɛli ʒɛya ka di gba binyahari bɛ di puuni ka o nyaanga ka

Duu ni n boŋo ka doo ʒi kuɣu zuɣu ka gobi chinchin piɛlli ka do so ʒɛ zuɣusaa ka pili woliɣi ka kpa ninkpara ka ga woochi